Baattote giddo hige laalanno laalo giddo mittu baxaxeessaho. Mitte beetto doogote aana baxaxeesa wodhite nooti leeltanno. Woroonni waajjore karte wodhite no.

Hojja seedu hijaari minne gundoyiikkihu leellanno. Konni hijaari mule babbaxitino haanja jajjaba haqqe no. Woroo higgeno duucha mini kaamella leeltanno.

Borrotte aanna nna wooronni hige misilette aanna leellanohu hawaasi quchumma ikkassi xawissanno yaatte hawaasi daga dagittette biiffanno quchumma iikke baxissanno

Kunni seesaho wodhinnanni seesu uduune ikanna Konne uduune angate amande leelinshanni hee'noonniha ikanna Konne uduune addi addi culkunni loonsanni uduunneeti.

tini laalo intanni haqqeeti isenho qolte gumma aabbite noo gari baxisannoho xaara bura noo daafira dileino isono papayyaho yine woshshinanni laaloti

Tenne koattetw yinanni tini koatte lekkanke gufichu ganannonkekki gede hattono lekkanke bukotenni kainohunni baccannokki gede biinfillehono babbaxxinorira horo uyiitannonkete yaate.

Mittu manchi doogote waccee hige silkesi amammadayi harayi no. Badhesiinni hige kayii mittu manchi farasshoho waasa hogophe farashshoho qoteho harayi no.

Kawichchi basse istadiyemette pirezidaanitichu desiti ledamohu, qodhanotte woliqqano, badhesenino jajjabba mootimate massaggano middadosini itiyopiyunna sidaammu qoqqowwi sicci jawwu manni offole la'anni noohu leelanno

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera uduunne gowannoha waajjo xawissanno.

Ani afummana gide faradunnino gannayii yaate? Bashsho mannu mini saada giddo boottatennila assano togona faraduyiino hananfoyi yaate. Beettuno shiimu no.

Kuni mini mannu baalu mi'nannoha dikkino. Qoleno babbaxitino ama'no noonsa manni mine mi'nano gari noonsa. Kuni mini kayii isilaamu manni mi'nannoho.

Ortodokisete amma'no harunsaano ikkanno maanni angansanni caabbicho amadinori mereeroho masiqala anga amaddino qeesooti hadhanni noowa ikke ayyaana ayirrisate gamba yiino mannaati.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Sidaamu daga fonoo (qeexaala, hamaaraanchonna haarookise) yitanno borro woroonni diramino manni budu uduunne uddire angansanni wonqonna urde amade taalunni dirame noo mannaati.

mitte beettohu mittu ragi baqqaalinna mitto ragaanni qole muuzete qoshi leelanni nooha ikkanna, muuzete qosha horonsi'niro togo ikke albu biifanno yitanno sokka sayiisanno.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Kunni Manu galatenna addi addi uduune wodhate horoonsirate minoonni mine ikanna konni minnira umisiti hoowe noosiha ikanna tenne hoowe qorqorotenni hoonboonni.

Doogo tini ikitte woyi asinne wiri wiri asinonni gari damibete baxxisano ise corenittete woliqqa loosonite lawinoe alibbani seedda kaamelu dooggo noo

Sidamu kucim kaasete godolanno labanori kuri low geshsha baxisanori mitu Dani udinne udidhe nori bifinore lelitanno insano yirgalemete oosoti yinanni

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Kunni sagalete minenna bunu mine ikanna Konne mine Manu sagale hidhe itanonna bunna hedhe agano darga ikanna konne minne bunna hirtanno beetto leeltanni no.

Mini saada addi addi horo uyiitanote mini saad auyiitano horo giddo addo ,maalu hattono buuro lawanoreeti konni daafira mini saada giddose lowo afidhinote

Lowo gede assume kinchunni minnoonni mine aanasi buurronni kuula giiddosi xawisanno caabbicho horameeyye xaginsanniti babbaxxihu xagichu duuno bilbilu kiironna abisiniya yitanno borrow leeltanno

Hawaasi quchumir giddo ikkasi leellanoe. Kuni mannino ortodokisete mannaati. Ayee woyiiteno diru kiiro insara heeranonsa ayyaana hawasa sumuduyiwa mare ayiirrisanno.

Konne lame maashine no. Danaseno lamenti mitto danaati. Kolisho Anna baqqala dana afidhino. Tini maashine caabbichu wolqayilla loosa dandiitanno yaate.

Tenne misile aanna la'neemmori maattiya yinummoro qaaqqullu rosu minne ikkassi xawissanno. Gordu danni kuulla, babaxxittinno misile aannaho kayiinsoonnitti leelittanno yaatte

Agatto yinaniti tenne agatto mayine woshinani ?woye mayine suminanni ?hitto agattoti? Tenne agatto baxinanniso? dibaxinanni ?agatto yaa mayate hitto Dani nose

Nabbawa Keere haa ra Looseemmo Alatta Cuukkote Woradi giddo Laango Keere Haa ra yaanno uminni shiqqino yinanni mancho Nabbawa Nabbawa.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori maati yitine heddinanni? tini mannu horoonsirannota ikkitanna su"maseno ko"attete yine woshshinanni.

kawiicho hoccu mini dadali leellanno dadalu lophote xintaho hasiisannoho isi noowa lowoti lopho noo gede anfanni ikkollana giwisannori diheeranno loosa hasiissannnohura

Mannu bilbilu kincho gudiro caabbichu wolqanni horonsire wonshiranno. Tinino su'mase wonshiranoti chaargerete yaamantanno. Bilbilano isenni calla qasi'nanni ikkinina woluri diqsi'nanni.

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera duucha huuro sayiisaanno uduunnicho.

Minnu kunni loosamminno gari horo biifannoho nna horo baxissanno . hoowenno kinchchunni hogonboonni. mannu egenno ise lowo geeshsha dhagge ikkitanno.

Sidaamu daga uddano udidhino mancho. Umoseno sidaamu budiha amaxite noo. Udidhe no uddanono sidaamu daga budu uddanooti. Goowiserano diigo wodhitinoti.

KOnne darga addi addi garinni manu ganba yee mimitu leso heeranno baxille leelishate addi addi garinni ganba yee dancha hasaawa assani leelanno

Kuni misilete aana leellanni noohu mannu daddaloho wodhinore ikkanna kurino kasalete jawanaho barbarete hattono kasali kiirranniho kuni daddali manna lowo geeshsha lossannoho.

Duucha ijaarra gamba assine mitteenni minnoonniwa ikke tini ijaarrano umoonni duume qorqorrote qaaficho fukkinoonnite. Badheenni fafinse la'niro addi addi ijaaruwa quchumu giddo leeltanno.

Beetto shiima minu mule ofolte angasera uduunnicho amade ofolte no. Qoleno worosee higeno wolu uduunnichi no. Minuno bushshu mine lawanno.

Kunni manootti isilaamu ama'notte masaaganno lawanno mannaatti yaatte. insa duuchu waajjo udirre nna mittu callu baxxe kolishsho udirre noohu leelanno. Insa mittowa uuritte noo.

kawiicho egenshshiisha fushshine loonsanni hee'noonni ikkollana lowo geeshsha leellannori dino raga bainohha ikke baino konnira seekkinoommero faayyu baino yee hedeemmo

Konne darga leelanno addi add minna giddose addi addi horo afidhinote minu giddo maate ganba yite heerate lowo horo aano

Beetto hiito biifino! Ise sidanichotte? Anigga woriqqete afannisha amadde noo badhesenino imira hare daano wayi leelanno danichu biifano xawabbino noowatti

Qeendihu gedensaanni umo hakko qunqumi yoote xuruuri widoonni hige gobbara fuliro Yoo shumaallitino yinanni Qeendihu gedensaanni umo hakko qunqumi yoote.

Sasu manni Alba mittowa higge mittu guraanni give noohu illete uddano wodhe badhensaanni higge haanja muronna haanja murora guraanni give kinchunni loosamino mini no

tini hodhishsha lellishshanno hodhishu lowo geeshsha faayyaho hendoonniwa ranke marranni gede kaa'lannoho ikkollana motore rooru hodhishshi kaameelaho isi heerommenkero faayyaho

Konne darga mannu ganba yee addi addi garinni mimitinsa kedo heeranno qarra ganbba yee hasaawanni leelanno insa noowi illete la'ate lowo geesha biifano

Duucha sagaleranna bunaho wodhinanniha su'masi jaanjiweeloho yinanniha waajjo labbanno peestaalera worre kolishshurichi aana nooha kiirosi lame jajjabba ikkinoha kullanniwaati yaate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro kameellaho kawa hiige beetto hadhanni nootti leelittanno

kuni mannootu biife daffe noo woxi giddo mayra hadhanni nooikka qarru maatikka desta sidaamu qoqowi gashshaancho lawanno isi ikkollana hara dinoosiwaati

Tenne misile aanna la'neemmori maattiya yinummoro jottonette giddo lowo manni duunnamme woyi uure noohu leellanno. Isenno biiffanno garinni nootti leelittanno yaatte

Tenne laallo manu xaginaateho horoonsiranota ikitanna tenne laallo su'ma loomete yinne woshinnanni tenne loome saanete aanna wore hee'noonniha ikanna isera woroseenni nooti barbarete.

kowiicho intannire duunne hee'noonni ikkollana sagale intanni gede ikkite biife noti leeltanno sagale manchi beetira itate faayyate lowo geeshsha yaate

Xalala waa co icha ikkiro kayinni babbaxxino dhibbira angiro kayinni dhibbunni keeraancho direqeccaambanni Xalala waa co icha ikkiro kayinni babbaxxino dhibbira angiro.

Gatte kaayinise woyi winixxe afinemorri giddo mitte laalote tenne laalote giddono tini habihabe mittete issenno murimmure waajjo saayinera worre heenoni

tini koatete koate lekkate wodhine dargunni darga wodhe harate leka gufichu ganannonkekki gede kaa'litannonkete yaate tini dana bullate dancha gede biiffannote yaate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Misile tini xawisannori maattiya yinummoha ikkiro lowo geeshsha biiffanno garinni seesse leelittannotti seennu koateetti. isenno ginde guchaamme, aaniiddo maasaramme nootti leelittanno

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera leinoha shama duumo buna leellishshanno.

Mitto dani uddano uddidhinori wedellu sayiikilete heewora fulte yanna heewisammaniti iillita geeshsha gixaawo assitanni no. Qoleno wedellu kiiro batigne mannaati.

Kunni togo ikke leelanni noohu huuro aanohu masaaru uduunnichi giddo mitto ikkanna dibette gedde godo'linaanni. isonno rosinno garinni mannu godo'lisiro biiffanno

Moollete ganantino base ikkitanna Moola kinchaame baatto aanase moolle dandiitannota muro afidhe qacce qaccete waajjuulle kinna afidhinota ikkite alenna woronni kinchu duuno amaddino

Lowo lukkuwi mitte hoowe gidoonni noori goowa fushshe sagale ittanni noori leelanno yaatte. Lukkuwu horo aannotti haamattate yinne kulanni yaatte

Mini saada giddo afamanori giddo kerecho mittete. Kereewu duucha horo afirino. Lawishshaho maalansa itate, goginsanni babbaxino uduunicho loosate w.k.l horo aanno.

tini buna labbannoti magote laalooti lowo geya le'e biife itate baxissannota ikkite nooti leeltannoe ikkollana lease horo danna sae nooti leeltannoe kiiro haammatate

Mannu egenaammo ikkinno daafirra loosannokki coyi horontta dinno. Tenne misile aanna babaxxittinno daniinni loonsse woroonnitti xaaxante nootti sagalimmatte kaa'littanno yaatte

Daa"attote dayino wedella lawano kuni anga sinqe woyi uduune bayire badhe wonshire no gari base horo dubbame baxisanote marrella woyi anini da"atto yee halchoommo umi'yara.

qaaqquullunna jajjabbu manni koatte leeltanni nooha ikkanna, tini koatteno kitote koattuwaati yaate . mittu manchino badhe wodhe uurre noohu leelanno.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Wole gaxigalla ledo Gagasisenna goowise woriidi bisise waajjo heewinse la nummoro Niyaalu Itophiyaho saaqaati Wole gaxigalla ledo Gagasisenna goowise woriidi bisise.

Mune minnooni gari diniqisannoho. Qoleno addi addi mine sase mine lawanno. Kayiinni mitto mineeti. Isino ortodokisete ama'no mineeti. Aanaho itiyophiyu sicci no.

tini sagale itanni noo manni kiiro hala'lado ikkasi leellishanno gafumma nootino leelitanno sagale batinyete mannu udirano lowo geesha baxissanno halchishshanno

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile moola ishine hunaanoha hogowaancho kameella leelishshanno.

Tini laneemoti xexerisa ikkitanna qoleno Kuni xexerisi kameelanchote haranni noha ikkanna Konni xexerisirano lamu manni gidde nooha ikkanna badheeni ofolle noohu kayumisira duumo koffiya wodhe no

Minu giddo waalichoho widoo woyi maskootete widoo e"anno caabbicho hoolate horonsi'nanni udiinicho biifinse masikootete worre hee'noyihu leella nooe anera yaate.

Kuni aleeni leelaninonikehu danicha gede asinena biifinise loonisoni daalasa ikana isino ilete baxisanoho goxateno hagirisisanoho yaate qoleno midadosini dukubba leelitano

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera baaru qaccenna shiimicco yowolo xawissanno.

Kuni misilete la'neemohu, kuni laalote woyi firafirete duunoti, tene duunora borreesine woronitti boro konataranni gede egensiisano konirano hasirano mani tene firafire kanatare woyi hidhe itta dandaano

daddalu dani giddo shiimmaadda daddalo daddallanihu no insano kowiicho jaanjiweelo, barbare qaara, waajjo tuma waajju madaabbari aana worre hidhannohura dikko shiqinshoonniho yaate

Konne darga leeltanno addi addi. ko'ate addi addi horo uyiitano horo giddo addi addi horo lekkate wodhate ikko addi addi garinni lowo horo aano

tenne basera afantino gashsanonna annuwi nooha ikkanna, kuri gashshaano lamunku sha'ete aana ofolte manna massagganni nooha ikkanna, lamunku sidaamunnita budu uddano uddidhe nooreeti.

Kiiro haammattu manni maganu mine maga'nanni noohu lowo geeshsha baxisaannohu leelanno. uurinno manni mereerro amuwu callu leelanni no koye qacee hoge

tini hayyonna bude leellishanno angate woy hayyote loosooti lowo geeshsha biiffanno saatunni loonse buure xume uyine seessise loonsoonni waannareeti yaate

kuni lelano darig alati chukote quchumu gido ikana kuni lelanohuno layinik dirrim woy highschoolete rosu mine ikana tini lelitano furichono e'enaniwana fulaniwati.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori maati yitine heddinanni? kuni leellanni noohu daddalu baseeti, qoleno shunkurtahonna hattono wolurino no.

mancho buna gafidhe xorshshidhann nooti leeltanno maagete geeshsa lowotewe biiffannote biifannore uddidhe nooti leeltannoe anera mancho tini heedhona ise baxisanotena

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate kowiicho sidaammu geeri duuname nooti leeltanno

Tini misile leelishanoniker rosaano fonqoloho ofolte noor leelitanno ofolite noohuno mittu mittu ikkite fonqolonisa loosay leelitanno yaate ka"iidi qaccerano sasu beeti leellano.

Danna kuulaamme nna duumme qalame ganoonni kulipiitte mittu minni giddo nootti lamenti mule mule nootti leelittanno yaatte xaanno koye misilette

KOnne darga leeltanno mancho addi addi garinni biifanno gede asite umose amaxite leeltanno. ise aana noo addi addi uduunu dani giddosi lowo horo aanno

Hodhishu aano horo lowote aano horo giddo mitte higge calla hendooniwa rahe marre iilate lowo horo aanno isi mule leeltanno uyiitanno horo lowote

superimaarkeetet mirte giddonni mitto ikkinohu kuni saamunaho yinanniha ikkanna isino uduunne hayiishshiratenna xure hunate horonsi'nanniho yaate, konni saamuni danino bicaho yaate.

Loosu daafirra yee seennu roduuwi kinna duhanni bareella aanna worrenna ijjaara minanniwa haare massanni noori nna kaameelu uure noohu leellanno

Muro giddose addi addi horo uyiitanote uyiitano horo giddo muro sagalimate ikko giddose addi addi baadi xaaga heerate lowo horo uyiitanno

Babbaxitino daddalu basera meentu qote qoteho ofolle babbaxino hira wodhe no. Shunkurta, qaara, dinnicha, duumo tuma, waajjo tumanna qunqumado shaana wodhe no.

Tiini miisile xawissanohu noo aamana giido miite iiktnota islamuu ammnatti baalu miite oofolesuumu yee kaale maacishanni noota ballu matsaffanna hocco wornotra xawisanno.

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino tini egenshshiishsha ikkino manchi leellanni nooe

Rosaano rosonsa yannara rosu minni udano udidhe roso rosate e'ara albaanni dirante uurite sicco gidisiissanni afantano yanaati. Rosaano tenne rosu mini udano udidhuki rosu minnira hara didandiitano.

Misilette aanna leellanohu maatti yinnanni woyiitte danna waajju doobichchu afoo ha'ha yee noo gari lowo geeshsha asse adda waajjishahanoho yaatte

Caraamme, garaamme , baattora uulla hayiisso nookkitte giddonni afuure xinqitte ittanni nootti kolishsho daamma gereechcho nootti leelittanno yaatte xaanno koye misilette aanna

giwirinnu laalchi giddoni mitto ikkinohu kuni habaabiiti yinanni baaqula lawanno laalchooti konne intannihuno daddarre ikkanna, kuni laalchi sidaamu giddo batinyunni dileelanno.

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino duume maashine gide murtannoti leeeltanno

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera coyiiranni noo mancho xawissanno.

Kunni hijaari addi addi horora hosanoha ikanna konni hijaari albaanni doogo nooti leeltano tenne doogora haranni noohu hodhishahonna lekatenni haranni noo manaati.

Beettu gatte weesette giddo uurre biiffe footto ka'anni nootta xawissanno misile ikkittanna tini weesse roore shiimmadda battidhe leelittanno geesha lowotti

Konne darga rosaano xiinxalitanni nooha ikanna insano lamu ofolte xiinxalitanni nooha ikanna mitu woraqatunni xiinxalanni afamano layinkihu kayinni komputerete xiinxalanni no.

Doogo kolishshotte aanna asusette kaameelli nna qaceenni hige mannu saa nna harichchu gaare adhe haraanni noohu nna alibba dhoqidhoqe leelittanno

Tini misile leellishannorri gereerete no adonna gafummate tini gafumma intannita ikkitanna tini gereerete noo ado kayiinni qaamattote qalxammeemmokki gede kaa'litannonke.

Sidaamu dagommu qoqqowu mootimma pirezidaantichu borro mine yittanno borro amaaru, sidaamu nna ingilizete afiinni borreessanitinno borro maxxafichi leelanni noo yaatte

Kunni hijaara minname baalare goofe horo aa hannafe nooha ikanna konni hijaarira nafara addi addi shakila eesine hee'noonni konne hijaara lowo womaasha gunde hijaaroonniho.

Konne darga leeltanno addi addi qalaqamu dubbi aano horo lowote aano horo giddo dubbu saada heerate lowo horo aanno konne dubbo ba'anokki gede seekine agara hasiisanonke

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro huxxu gidoonni shonkooru nna minu leelanni noo yaatte

Kiiro haammattu wedelli maricho loosanoreettiro di anfoonni nna borissa bayiidhe anga waa amaxxitte dubbaamme baatto mereerroni hige haranni noohu leelanno yaatte

godo'lete tini godo'le lekkate kuwaseti tini hawasi stayideemeti qoleno mannu lowo geeshsha uduunne udire gambba yee nooti leeltanni nooe anera la'ummoro

Baalde lawanno uduunni giddo kolisho xeeqe xaanxe shiimmada haqqe labbanore worroyi. Kuri haqqe labbano kayii mannaho xaginatu noonsare ikkitukki digattino.

Mannu baadiyeette baattora baatto handunni hawuuranni konni garinni affammanno. lowo geeshsha daafurikkinni hala'lado baatto jawaatte insanni loose wixxa wixxire gumma jawa ganbba asiranno.

Mannu gate bunu leiro dikkono haare fushshanno. Xaa yannara bunu lowo woxe hiranni noo. Safarranni buni mitte siine lemoo birraati.

babbaxitino laalo cammanqe qixxeessinanni agattote dani woyi juusete yine woshshinanniti leeltanni nooha ikkanna, danaseno bica woy baqqala ikkitinoti leeltanno yaate.

mannu haaruri dayiiha ikkiro balaxe duuchare yaanni adhannokkiti qaangannita ikkitanna, tini beetto haaro uddano dagginota egensiisanni noota leelishshanno yaate ?

Tinni misile xawissanni noori woy leelishshannonkeri maatti yinummoha ikkiro lowo lali gidoonni mitte saa baxxitte kawaa dage hayiisso ittanni affanttanno

Sagale kuri kiironsa jawa ikkino manni sidaamu dagaha bude woyi dona ikkinohu xiltu giddo sagale wodhe saga'lanni noo manni leellanno

Qaaqullu rosu mine rosano nori laltanno womunku birenna dafitara amaxite borreessidhani noori leletanno mitu Dani wonbatera ofalite norri leelitanno low geshsha bifano

Konne darga mannu addi addi gariini ganba yee mimitinsa ledo addi addi garinni budensa leelishanno sirbba sirbanni leelanno angasanni addi addi wonqo amade leelanno

Mannu duucha woyiite caabbichu bairo wole uduunne horonsiranno. Tini dancha gede assine loonsoyiitino caabbichu bairo mannu mereeroho giira xawise horonsiranno.

Sidaamaho qaru quchummi giddo woy hawassa asinne loonse biifinsoonni gari horolla baxissanno yaatte. Suwashsbo doogo aanna kaameelu haranni noohu leelanno

babbaxitino dani xagga yineemmote giddonni mitte ikkitinota tenne danase bullaricho safartanni nooha ikkanna uulla madaabbaru aana nooha feestaalete qoltanni noo beetto leeltanno yaate.

mini uduunnichi giddo mitto ikkinohu lamu dani murono ikko maala hattono shunkurta lawinore kattafate woy mudhate kaa'lanno mini uduunnichooti yaate.

Ayee woyiiteno diru goofimarchira maatete barra yine rosu mine ayiirinsanniha ikkanna hakko barra heedhano qixaawo baala qaaqqullu calla mucci assite shiqishanno.

Misile tini xawisannori maattiya yinummoha ikkiro lowo horo uyiittanno akinbaallo beetto amadde footto kayiisanni affammanno. ise loosantinohu lemochu fiilinnitti kolishidhanno gede obba buuronni

beetto tini angasera amadde mirte egensiisanna kayiinsoonni fotooti yaate tini, tini mirteno waajju tuminni loonsoonnita ikkase mirtete aana noo borro leelishshanno yaate.

haqqe daqiiqa togoore wole gutu su muwa Su ma qarqarinsa ledo amadisiisse kultanno gede Woshshonna Gutu Su ma assinsa techo woshshonna gutu su mi Kifilete giddo seennunna labballu badooshshe la neemmo.

Daddalu basenna babbaxinohu daddallanni udiinnichi shaqqado agatto ogoroho worronnihu duuchu danirichinna bikkine hirrannihu bikkaanchu hattono mini giddo meya beetto birra kiidhitanni no

kuri aleenni leelitannori mittu mini maate ikkitanna hattonni annu ama qoleno mitte meyaa qaaqonna hattonni mittu labaa qaaqqi maate ikkitino mannaati.

Lowohu labballunna meentu mittowa ofolle illensa mittowa qole la"anni aanansa babbaxxino budu uddano uddire angansara mitu bilbila amade mitu kayinni borreessinanni maxaaffa amadino

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera lame ofollinanni darga xawissanno.

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera uurritenna ubbe noota kolidda kinna leellishshanno.

Anoodi ijaarshu loosi udiiinni shiqishaancho yittanno borro sidaamu nna amaaru affinni borreessinoonni borro kulittanno garinni loosoho hasi'noonni uddunicho marre dihoonganni yaatte

kowiicho poletiku heera leellishshanno ikkitooti ikkitanni nooti mannu anga kayisanni qaale eannoha lawanni noo manni lellannoe ikki garano ikkiro mittu insa midaado noohu leellanno

Lame meya maancho lamenti ama'nonsa leellishshannota babbaxino Dani uddano uddire eote buicho yinanni basera guransaanni ithiophiyu siccinna lekkansara woronni hoccu no

Beettu uulla quphi yee ofolle googo caamma amamadanni no. Isino tenne basera isi kuri gogo caammuwa wodhe dadda'lano beetto lawannoe.

Massanni noo manchooti? Angasi hiitto assire no? Loosisi qeechi maati yinanni? Hiittore uddirinno? Mannimmasi leeltukkinni gattinoti mamiidooti? Badhesiinni leellanno kuuli hiittooho?

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro anga ale qole kayse magansiranni noo manaati.

Lamu dani agatto noote giddo kaajjado agattto dinbissannota ikkinohu habeshu biira yine woshshinannihu tuame noohu mitte xarmuzera noota anfannite yaate

tini babbaxitinno maashshineeti dirillete yinanni su'mi noosete kinchu charjje assineenna loossannote biloone tii'i ise worre ximbannita ikkite duuchu dniti leeltanno

Kunni bunnu minenna sagalete mine ikanna Konne darga afantanori faarsaanchunna sirbaanchu shumulo shundehu afamano. Insano konne mine ofolte bunna aganni boohartanni afantano.

kuni seesa ikkasi mine seesinsanniricho manna seesinsanniricho ikka dandanno togoore assa lowo geeshsha fayyate hasiisannoreeti yaate konnira dana duumuri awawa lawannori leellanni nooe

Kunni hodhishi manna dargunni darga hodhisanoha ikanna roore anga kunni hodhishi quchumu gido calla manna dargunni darga masano hodhishaati. Kunni hodhi sase manna calla hogowara calla fajinnanni.

MIni saada addi addi horo giddose amadinote uyiitanno horo giddo addi addi gariini maalansa ikko addono buurono horoonsine lowo horaameeye ikkinani

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Mannu maga'notte ikko siribbaho godo'linaanni woyiitte ibbabishanno gede asse kayiisanno huuro noosihu kiboride nootti seedda kurise aanna worrenna nootti leelittanno

Sidaancho minne maddaada ganne , qalichcho kayiinseenna nna beettu heericho darre qalichcho usuranni noohu leelanno yaatte xaanno koye misilette aanna

tini agatote woy biiraho yaate isi qole lowo geeshsha biifanno baxisannoho yaate ikkollana manna gawajja dandaanohura aga hoongoommero faayyaho yeemmo

Konne darga leeltanno addi addi baatote ofolla gari la'niro lowo geesha malalsiisanona xagge ikkitanno ise mule noo dubbi addi addi horo giddosi afirinno

Meyaata ikkito labbaaha umisi dananchira horonsiranoti duuchu dani qiwaate heedhano. Konne madardaraho aanidose kolisho tuana haanja afidhino qiwaate leeltanni nooe.

Tinni beetto beetto maa asitanni no? Tenne beetto albaanni Noori maati? Marichira ofolte no? Isera albaanninna badheenni ofole noohu maati?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Intanni muro giddo mitte tumaatumete. Tini tumaatumeno mite le'inota ikkitino daafo haara hasiissano. Korkaatuno aanaho keeshshituro sholte ba'anno daafira yeeti.

MInu giddosi addi addi horo aano aanno horo giddo mite maate miteeni heerate ikko addi addi saada heerate lowo kaa'lo aano

Konne darga leelanno addi addi seesu uduunichi aano horo lowote konne uduunicho ba'anokki gede seekine qorophine agara woy tawaata hasiisanonke

Konne darga addi addi garinni budu uduune udidhe noo mancho biifino gari lowo geesha hagiirsisanno ise noo qoxeesi lowo geesha danchaho

Tinni miisle addi assite baaxisanno geede loowo hooro noota lelshanoo loowohu haatonoo addi addi chabichii noota kooleno loowo daani noosii.

Ko'o xeertote mittu mini noo? Mineho iima qolle borro noo. Eelano waalichoho wole borro no. Nafara kayii mittu xexxerisi no.

Gitaare uyiitanno horo addi addite uyiitanno horo giddo babaxino bayiicho kaliiqa ayiirinsayiiwa ikko babaxitino huuro aate lowo kaalo uyiitanno ise mule noo uduunicho loonsoonihu addi addi horo aano

Konne mine beettu madaabarunni malawu minne nooha ikkanna balide waalichoho mule uuritte nootti leelittanno yaatte. Malawu horo lowo geeshsha afirinnotta baallunku affinnotte

kuni sidaamu sbaanke sumudaati kuni sumudi malaatanna borrote suude afire tiro afirinoho amaaru afiinninna sidaamu afiinni borreessine hee'nonni borro tini faayyate yaate

kowiicho mannu woy beettu haqqichote hunda mare uurre noori leelanni nooe beetu haqqicho giddara kae noohano lawanno koatete gidoonni waajjo kaalise wodhe no

Konne leellanori sagalete dani maa maatiro afootto? Shiima shiima assine mayiira worri? Bayiichu worroyiwi mama lawannoe? Insati mittu mittunku horo kulatto'e?

jawu sidaamu manni mitteenni gamba yee mittu hari giddo ofolle nooha leelishshanno misile ikkitanna, tenne misile odeessinohuno sidaamu midiya ikkino gede leelanno.

Tiini miisle lelshannohu loowo geesha asse baaxisanoo ellala kooleno haanja haakeno kooni ellali aana nootatii kuuni baaycrano loowori eele tunganiri noota haatono baaxsanota lelshanoo.

tenne basera mitte betto barcimaho ofolte dinnicha sholooltanni noota ikkitanna, tini beettono saafaho wortinowiinni haadhe dissite qoltanni no, iseno seeda umo amaxxitinote.

kuni suuqete dadalu mineeti tirra woy qoqore loosanni zaytete uduunnichooti kuni kiirono haammataho lowo geeshsha biifanno baxisanno giddo duumo duumo amadinoti leeltanno

Kunni itophiyu udirate gara leelishanni nooha ikanna konni manni gido kawiidi qacera nooti mancho macasera seesu uduunicho wodhite no. Insara badheenni hige kaameelu noohu leelano.

Tinni doogo quchumu gido loonsoonni doogote qace halashete ikitanna tinni doogo biifino gara lae mayi dandiine quchuma wo'maho togoo doogo loonsa yee halchoomo.

adhe ittannowa Mancho Mancho ittannowa adhe ha ranni banqimma beleqqe Tenne keeshshiishinonsare afa hooge ikkitonni ilate yannara Bujjuure Mullarella hasaamboommo !

yannara assitannori kuriuu ikkara dandaanno Qaallannita fichenna fichensa eotenni babbaxxitanno gara rosa Mittu dani fiche noonsare woloota qaalla rosa Nabbanbanninna macciishshinanni niwaabba giddo heedhanno qaalla hegersa Rossino qaalla borreessatenna coyi rate.

kuni aleenin leellanohu amuuwu injaannonna biiffanno garinni qeeqqalu tima waasunni ikko bulletenni gane raiseenna addi addi qaamatto horoonsiratenni intanni sagaleti.

Konne darga leeltanno ko'ate giddose addi addi horo uyiitanote ko'ate uyiitanno horo giddo mittena waana ko'ate lekka gufidhanoki gede lowo horo uyiitanno

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera waajjo uddidhinota uurritino mancho leellishshanno.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate kuni mazigiidaho woy amma'note uurrinshshaati yaate

Duucha gobbuwa giddo sa'e sa'e dubbu afamanno. Konni dubbu giddono babbaxitino Dani muro heedhdhanno. konne roore leeltayi noo muro kayii leemmichote.

Kunni iiminni diranni noohu daadano wayi foonchooti. Kunni wayi iiminni Ike diranni noo gari hiitto illete la'ate baxisano. Kunni batira hoogeennala mayi shiqi yee hayishiro.

Agatto lamu danni agatto no insano dimbisanotanna dimbisanoki agatto yinne lamewa benkanni tinni agatto kayinni dinbisano agattooti tenne agatto birunni hidhine anganni.

Tinni misile xawissanni noori woy leelishshannonkeri maatti yinummoha ikkiro quchummu giddo mittu manchi kiiro haammatta firaashe duhe haranni noohu nna woloottunno hatto ale woro harammanni affammanno

Mancho tini mama ofolite no? Angasera maa amadde no? Badheseenni noo sidaamu afii borro mayiitawote? Isera albaanni hige xarapheezu aana noori maati?

Kunni quchumu gido afamano hijaara ikanna kunni hijaari rosu minni hoowe gidoonni minaminoho konni hijaari albaanni egenshiishu ganame noohu leelano.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Irko Borreessate budi aana mitiimma noonsari boode ooso heedhuro mitiimma leeltannonsa wodho aana badde illachishi Irko Borreessate budi aana mitiimma.

Kolisho wonbare no. Togoo wonbare roore yanna loosu basera anfanni. Manchu ofolinowi kaikki ise aana heerella milli yaanno mittoreno adhara.

Siidaamu gashshaancho ikkinohu desti ledamohu sidaamu bude leellishshannota koote uddire haanja muro kaansanniwa uurre angasi kashshunnita haanja muro amade leellanno

Duuchante gubbuwara babbaxino ama'note minna heedhannoha ikkanna duuchanti ama'note manni mine mi'nanno gari babbaxino garaati. Konnirano Togo assite mi'nitannori kayii isilaamaho.

Lowo geshsha bifino qaaqqo budu udinne udidhe baxisano gede bife lelitanno umoho idudhitino diganno niginose tini qaaqo low geshsha bifino

kuuni mayi leelano yiinumoro hala 'lado fogo lonsayi he'noyiti leltano mayi loosanoya yinumoro awuri godanu loosanni noo yaate mitto daratenni qoroqoroteni huuuxinonni huuxi leelano.

biifanno waajjo qalame fgannoonni hijaaraati yaate kuni leelanni noohu yaate konni hijaari qooxeessirano babbaxino haanju awawi leelanno yaate koye .

kuni bununna sagalete mine lawanno dargaati konni dargira ofo'linanni barcimmanna sagale wodhine intanni agidaamma leeltanno, baalunku uduunnichi haqqunni loonsoonniho yaate.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori maati yitine heddinanni? kuni maga'note mineeti, qoltenno ortodokisete amma'no mineeti yaate

Konne darga mannu ganba yee addi addi owaante adhanni leelanno insa ofolle leelanno base lowo geesha illete la'ate biifanno insa mule leelanno uduunicho ba'anoki gede seekine agara noonke

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera dhagge amadinoha daama maxaafa xawissanno.

kowiicho iiimi geeshsha hadhino haqqichonna siccu woy badooshshu sidaamunnihu leellanno haqqichote su'mi hoommichote saeennanno haqqicho daro lowo geeshsha baxissinoe ane

Konne darga mannu ganba yee addi addi budensa leelishano sirba sirbanni leelanno insa mule noo addi addi garinni lowo horo aanno

Konne darga leelanno addi addi hodhishi aano horo lowote hodhishu aano horo giddo mittena waana hendooniwa rahe. mare iilate lowo horo aano

mini saada giddo mitte ikkitinoti kolishsho saa doogote qacce lawanno dargira gadhe nooha ikkanna. saada manchi beettira lowo horo uyiitanno.

Konne darga leltanno beeto addi addi biifanno uduune udidhe leeltano ise mule noo addi addi laalo giddoae lowo horo uyiitanno

kowiicho ama oosonte mitte maate mitoo mine godo'lanni nooti leeltanno maate yaa lowo geeshsha danchate hasiissannote badala safaranni noo mannano lawanno la'nanni woyte insa

Kuninno minni uduunichi giddo gaamamannohu biffette yinnannitte. Ise woroonni minni uulla minxaaffenno karre woroonni. ise aanna danu danunkunni biiffu uduunne woroonnise.

Konnne darga addi addi. dadalu. uduunichi leelanno kuni uduunichi giddosi addi addi horo aanoho iso worre heenooni base seekine korophine agara hasiisanno

BUnu giddosi addi addi horo aano bunu aano horo giddo babaxitino horo addi addite aano horo giddo babaxino dikkora hosiinae dancha e'o afirate lowo horo aanno

Qoonqote huwanyora roore illanchinshoonnihu umi kifileranna layinki kifilera leyikki lamala geeshshaati Qoonqote huwanyora roore illanchinshoonnihu umi kifileranna layinki kifilera leyikki.

tinni misile maa xawisano yiinumoro manchonna botta xawisano manchu noo lamu bottira haxotte panbara woore baatote bohe dadhani leelano bootasi danni kolishohonna buulaho.

Dubbu aano hiro addi addite dubbu giddo addi addi jiro leeltanno woy afantanno isi mule leeltanno addi addi garinni loonsooni uduuni lowo horo aanno

egenshiishshu kuni leelishannohu mersi yinanni beetto gummatenna laalotenni loosanni babbaxitino dani juusete agatto ikkitanna, konne egenshiishshano biifadu garinni loonsoonniho .

Geeru ganbba yee addi addi hasaawo assanni leelano kunu geeri noo base lowo geesha addi addi horo aano rosicho hasawanni leelanno

Co immate Wole widoonni co immate hoonginni qarri roorinni heleelannohu lophitanni noo rosunna miinju aana qarra abbitara gobbuwaati Co immate Wole widoonni co immate.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro lowo geeshsha tunso ikkinno dubbi leenanno.

Seennu duucha woyiite umonsa yanna yannateyi seesisiranoha ikkanna tini beettono biifese amaxitino umo wolootuno hatto asse amaxxano gede leellishanni no.

laalote giddonni coommadonna danaseno biiffannoti tini mangote yine woshshinanni laalchooti tenne assine biifinse worroonni garino addintanni baxisannoho yaate danchate .

Minu giddoodo tunsino gari wasjjishanno. Qolene aanasi noo borro leellishanno gara ikkiro minu agattote mineeti. Mannu mare afaahu nookkiwa maxaame agara tunsiinsoyi.

Tini la'neemmoti electricete widoonni horonsi'neemmo uduunnichooti Kuni uduunnichi lowontta kaa'lanonke inttannire mulenni iillishate danchate konnira lowontta baxxissanno hidhine horonsi'nummoro danchaho

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote tini anganni mangooti

Muro giddase addi addi horo uyiitanno uyiitano horo giddo sagalimate ikko wole wole addi addi horora lowo kaa'lo. uyiitanno koni daafira muro seekine agara noonke

mannu lekkate wodhanno caamma (koatte) ikkinohu kuni kitote woyi shaqqado lastiketenni loonsoonni koateeti tini tenne arrishshu woyi xeenu ganannokki gede shara dinboonni,

Woyi ane! Ane gafumma lowo geyaa baxisannoe. Tenne gafumma sidaamu daga lowo geya horonsidhanno. Gafumma loosi'niro ado nookkiha mannaho dishiqishi'nanni.

beetto sidaanchote budu uduunne udidhe nooti leeltanno lba shiimate biiffanno yaa didandiinanni kolishshidhe baino daafira ikkollana goowisera noori lowonta baxisanno

kowiicho intannire suuqete duunne worre hee'noonniti leeltanno mastika lawannore dancha gede coommannoreeti lamu gari maassitikati duumoho haanjaho leelanni nooehu anera

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

tinni misile maa lelishano yinumoro tinni lemkate wodhinani koateti isenno labalu wodhano koateti isera gindeho bafanore woronni daanaseno loowo gesha bifano koateti.

Tini aleeni leelitannoniket sidaamunita budu sagale ikitana tini sagale maati yinumoro omolicho shanunina maaluni loonise itate biifano garini qixesine shiqinishonite

Deerrisaano kiiro Batinyisaano kiiro umikki onte umikki onte sayikki Lamalate Rosi Umo Ishinaawa Barru Rosi Amado Lawishsha Nabbawa Deerrisaano Deerrisaano.

Hojja seeda ikkino kaameli albira hige daanni no. Badhesiinni higeno wolu hojja shiimu isira hoodete daanni no. Albiidi hijaari dana waajjoho.

Tini base lowontanni biiffannote hattono ofollate injiitannote, kowiicho no barcimi lowontanni biifadoho hattono xarapheezuno lowontanni injaannohu, minuno lowontanni biifannoho, kuulano waajjo buuroonniho.

Tophiyuu oritodokisete woyi katolikete ama'no keesootta, kuri qeesooti te'ne ama'notta dagino gara budenna seera alibisaano ikkitte harunsasi'nensara odeesitanonna rosiisanore yine hendanni

waajjo koatte lekkate wodhino manni ofolle nooha lekkiido calla leelishshanno misileeti tini yaate hattono haanja bolaale wodhino manna ikkino gede leelanno.

Konne darga leelanno beeti ofolle noowi lowo horo aano isi mule leelanno dubbi giddo giddsi lowo horo giddosi amadinota leelishanno

Mannu babbaxino jili woyi haja heedhuro duuchu danii biifinse qixxeesinanni. Sarge, diro illamoyiha ayiirisirate, adhammete barra ayiirisirate w.k.l togoowa assi'nanni.

Misilette aanna leellanohu maatti yine hendanni woyi la'nanni woyiitte seennu lekka ikkase, qubbette qalame buudhittinnotta, lamante leekkara gumaammo bilibilla wodhitte nootta xawissanno yaatte

Ha runsi keeno lowonta hasiissannote korkaatuno rosiisaano rosiisansa aana murote iillitanno gede dandiissitanno Ha runsi keeno lowonta hasiissannote korkaatuno rosiisaano rosiisansa aana murote iillitanno.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri lowota buudu saada bobaassanni noori lamu manni leelitanoe.

Sase labballo illensanni mittowa higge la'anni noore goowinsara budensa leellishshano qolo wodhitinore hattono uminsa aana dananchu nookkire mitte basera uurrite nooreeti

Alen misilete Anna jawa camelu dogo noo ,tenne dogo Anna camelu farqame doogona hanja hayso haqe leltano woluno kaynni woron I wole dogo notti leltano

kuunni bayichu maatti yiinumoro wayi alidinni dayinnohu doyicho ga'ne hapicho noo batto doyise amadino wayinpo danasi borawa lawano poxosira muro hanja noo.

Ballo ane! booso worroyi sagale tini Mayiimma baxissano. Duume dinnichunni loonse worroyi waamattono labbanoe. Aana qolle barbare ga'minayita murre worroyi.

Hala'lado suuqera minee nna gobbanni hige noori maatti yinummoha ikkiro lowo uduunni marre hidhatte injjinno garinni noohu nna mannu leelanno

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera kaameelaho hayiikkisanni nooha kuulaamo mancho xawissanno.

Tinni koate lekate wodhinnannita ikitanno tenne koate seenu wodhanote. Tenne koate danni kolishoho. Tinni koate uyitano horo leka gufichu gannanoki gede kaa'lano.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Aruu nna aree lame qaaqulle mereerroho wodhe , insa qacce qacceenni hige isi uurenna ise offolitte shoolunku aleenni uduunne mitto danna udirre footto ka'anni noore xawissanno

Kunni uduunichi mine uduune ikanna Manu hidhara abine worooniho. Konne uduunchi miciicunninna wolu uduunninni loonsoonniha ikanna konne uduune sagale wodhate horo aano.

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera du'namaanchu daadannota hala'lado boombe xawissanno.

Konne darga leelaoon wedelli mimitinsa ledo addi addi hasaawo hasaawanni leeelano insa mule leelanno addi addi dubbi aano horo lowote

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera iibbille uyiitannota siwiilunni loonsoonnita iibbillu uduunnicho leellishshanno. Mereerosi fa'nancho dana boora.

Daabbote aana moola intannikki gede qaamattimma horonsi'nanniricho buurroyi. Konne uduunnicho daddalu basera afira dandiinnanni. Yanna horonsirate mine loosi'nayi hosa ginbiro iso horonsi'nanni.

Gitaare muuziqu uduunnichi giddo mitte ikkitanna tenne gitaare sirbitannori ikko maga'nitanori horonsidhanno. Gitaare roore yanna kayii ama'note mine horonsira roortanno.

Konne darga mannu ganba yee addi addi garinni murote aana iilitanno jaddo gargarate looso loosanni leelanno insa ganba yiinowa addi addi garinni muro biifisanni leelanno

Shiimma qaaqqo rosu minne saleedu aanna noo borro Amaru nna englizete afiinni borreessanitinno. wollotahonno kulittanni alibba kawa hiige uuritte oso'littanni nootti leelittanno yaatte

Mannu kolishshu sooffi aanna offolle noohu mittu sidaamu budu uudune udirinno, mittu kayiinni mula wole uduunne udire noohu kiiro shoolu manni noo.

Kunni daalasi Manu goxanoha ikanna konni daalasira gadhanno kare gonxanni gede asinne hee'noonni. Konne daalasa loonsoonnihu leemiichote haqiniiti. Qoleno konni daalasira barki'nanni barkono Nooho.

kawiichi rosu mine ikkasinna rosaanno roso rossanni oota leellishshanno insa giddo afooo masikke wodhe noo manni leellanni nooe dafitaru boroo borreessitannohuno leellanno

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

mittu jawu kinchunni biifinse minooni minni alibanishiimu baxisannokameeli biccu kuulihu uure afamanoha ikanna konni kameelitinno horose manchu beeto dargunni darga iilishate.

Leemmichotenni hoomboonni hoowe giddo mini saada ikkitinoti kolishsho mudukkisewa waajjo afidhino saanna barro booqa goowa calla leeltanni noo saa usurante noowaati.

Arigete ayiimma kiirote buusamme gaffa mitte yaannohu sidaamu affinni borreessinoonni maxaaffichi aanna sidaamuniha budu uudune udirinno manni nna woloottu manni aannaho noo misile

Kuri lamu manni ille alibbira qolite maa la'ani nooretikka alibbanisanni hayilaniddete wayi, bilibbilu, woraqqattu, computer leelitanno mittu anigate biire amadde noo yaatte

mannu kawiicho ofolle noohu dirame leellanni nooe anera baychu minunnihu horo biifannoho baxisanno lowo geeshsha alba kawa hige la'anni noo mannati

Mininso gobba saadaati? Minitero maati yinanniho? Gobbatero maatti yinanni? Danasi hiittooho? Hiittoo darga no? Massanni no? Xawinohu maati? Labbaayhonso meeyaate?

Kuri jajjabbu annuwi waajjo culikka maaliyya imaanni duummo kaabba udidhe maddirrakkete aanna alibba ka'a higge faarisitanni nooretti mannuno la'anni noonissa

Kunni illete leelani noohu Manchu heeshsho yee jenetereteni atikilitete kaashshorra waa du'nanni no hakiino sa'eena mulesi lamu shiimadu jarikeni no.

kuri leelitannori babbaxino looso loosanni afantanno mannati. hattonni ijaaru looso loosanni afantanno mann ikkanna kincho deerunni worte danchu garinni ijaara loosanni afantanno.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Meyaa beettotiro woyi labbaa beettotiro anfoyiikkihu koatte mitte lekkasira woyi lekkasera wodhite mitte koatte kayii mitte anganni amadde Gotti assite no.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Beetto wedellite biiffanoti umoseno jajjaba boffe assite amaxxite albise gaarirano seesunnire buudhite uddano duumo kuula afidhinota uddidhe maccasera waajjore wodhite no.

Mitte maate gambba yite mittu dani uduunne uddire kiironsa lee ikkannori lame meyaati amanna qaaqqo, shoolu labballi annunna labaa qaaqqulli uure no.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowore afidhinota ikkite shiqqinota ikkitanna tini misilera tittirsha hasidhanno tini appilikeeshiine lowo horo afidhino.

Kuri seenni itiyophiya riqiwe dodannore ikkanna, insano dodate qixxaabbommo yaanni milli yaanni noore ikkanna, insano kiironsa ontete, konni manni badheenni faayya batto leeltanno.

Mannu gide loosirihu gedeenanni gidu giddo heerano ishini fulanno gede horonsiranno doogga duuchante. Tini beettono hatte doogga giddo mitte horonsidhanno no.

Biiffanno quchummi giddo mannu suuqqette giddonni hiranno manchi heerenna manoottu lowohu duuname walichoho uuritte nootti leelittanno. Wolu kayiinni alenna woro harammanni noo yaatte.

Itiyophiyu gobbanke giddo heedhano Woyi afantanno gashshaano giddo mitto ikkino manchi angasira waajjo woraqata amade no. Lekkasino xaaxire illete baxanxure wodhe no.

Tini laneemotu manchcho ikkitanna te manchino xila anagate amade gulgulite waajjo uduunne udidhe doogo hadhanni no qoleno tenne doogo aana xexerisuna kamelu haranni no

kuni lelanohu rosu mine ikana kuni rosu minino minaminohu muli yanani woy rosano roso hanfinoki rosu mine ikana kuni rosu mine babtino camerini photo kayinisani henonni.

Kuni alemaayyo ximootosi yinanni, kuni manchi sa'u yanara sidaamu qoqowi keerunna ga'labotte sooreessa ikke loosinoha ikkanna xaa yanara kayini mu'ishunni hulu'lameenna seeru hundaanni afamanno

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini chiyinchu looso massaarunniha loosanno

Meyaa beetto iseneeto seesisate babbaxino danu seesu uduunne horonsidhanno. Konne beetto mitte maccate wodhinanni uduunnicho mitto anga amadde mitto maccate wodhite no

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate tini lekkate wodhine ha'nanni koateeti

kuni quchumu mereerira mannuno kaameeluno mitteenni ikke haranni nooha leelishshanno nisile ikkitanna dikkote base lawanno mannu ikke haranni noo gar.

Barru Rosi Amado ikkinowa saada qasama yorate ikkitanno gara Qaallannita Borqaallate Fiche Haranchonna seeda qoonqo ikkinowa Barru Rosi Amado ikkinowa.

kalaqonna qooxeessa kuni qooxeessi keeru qarru nookkiwa ikke leellanno la'niro dubbono lawanno kayi didubboho horo faayyaho yaate yannalla arro labbnno

Dubbu giddo afantanno saada giddo galadu mittoho qoleno galadu calla ikkikki wee'nu, qamale yinanna insa siddo giddo gaamantanno. Mannu kayii insa waajjanno.

Konne lamu sicci no. Mittu sicci gobbanke itiyophiyunniho. Mittu kayii wo'ma afiriku gambooshshi mittimma siccooti. Lamunkura mereeroho uminsa dumudi noonsa.

Isayyo Borreessa loossino looso mimmitu daqiiqa ledo hasaabbanni keentanno gede assi Isayyo Borreessa loossino looso mimmitu Isayyo Borreessa loossino looso.

Xa tenne missile aana la'nara leellanno gede assine kayiinse worre hee'noonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera sidaanchonna yannate mine xawissanno.

Koatete, koate faabirikunni loonse fushine manu lekkate wofhara loonsonite, tini koate manchu beetira lowo horo uuyitanno lawishaho manu mula lekkani haranokki gede kaa'litano

Geericho mancho mininni fulitte walichoho uuritte nootti leelittanno. Mine fengo buuyottenni mineenna, qalamenno duumme ganeenna, woroonni qolle shonboqo calla xaanxeenna noohu leelanno.

Addi addi garinni yanaasicho hayyo horoonsine loonsooni uduunichi addi addi horo giddosi amadinoho konne uduunicho seekine ba'abokki gede seekine agara hasiisanonke

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori maati yitine heddinanni? goowisera biifannore wodhitino biishsha beettooti, qoleno wodhiniro lowo geeshsha xumme aannoreeti.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile jajjabu manni qaaqulu hoshsho towaanyo asitanna leelishshanno.

Tinni intanni sagale ikitanna tenne sagale faafirikaho addi addi gide eesine loonsoonni Manu sagalete ledo qaamatimate horoonsirano mokoroonete yinnanni qaamatooti.

ini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Albi yannara mannu koatte diwodhano. Mannu baalu lekkateyiilla haranno. Xa yanna kayiinni qaaqquyi kayiise jajjabu manni geeshsha lekkate koatte wodhanno.

Beettu minu giddo looso loosanni malawo kiilote wore hiranni noohanna badhesiinni usurroonni malawi no haanja baalderano tu"ame aanaseno duumu tu"anchi no yaate

Batinyu manni babbaxitino gobbu harara babbaxino danihu kaameela kuusaminowa e"ara dirame uurre noo mannanna hattono angansara arrishshonna xeena gargarannoha amadino manni leellanno

Daddalu base tini deerase agare biifinse loonsonnite minu kunino giddoodo lowo geeshsha biifinse loonsoniho mannu tene baseno giddo no muronna laalono dodhano ytano hexxo nooe.

Mannu kiironsa lamala ikkannohi wayii giddo haqqu jalba loosire harayi afamanno. Angansarano seedaricho haqqa lawannore amade no. Badheensaanni dubbu leellano.

Sidaamu daga giddo sagale duuchuri loonsanni. Konne badalate waasa seekkine buuro worre biifinse loonse worroyihu no. Qacceteno maanka worroyihu no.

Ayiro maganu mine illama shaette aanna uureitte manna magansiisanni nna insanno wo'mu wodanninni kaliqansa magansidhanni noo gari halichishannoho nna horo baxissannoho yaatte

KOnne darga addi addi egenshiishi leelanno kuni egeenshiishi aano horo addinta lowo geesha danchate aanasi buurooni qalame giddose lowo horo uyiitaano

Mannu heeratte injjannosi garinni galanowa biiffisire mi'ninno minni nna kinchchunni huxxamohu gobbanni hige huxxu, waalichu saanqi siwiillunni loonsoonnihu biiffe afammanno

Kuri leleitano rossano gaa gobba gashshitanore ikitana kuri rosanono massanitani nohhu UKG yimanni kifilenni mitte kifile sa’ani masanitanni afattano rossanoti.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Ayee woyiiteno mannu sanbatu kiiro maga'note minira haraati anfoyiita ikkitanna konneno maga'note mine meentu mitu guluphe maganoho ayiirigne anni no.

Konne darga mannu ganba yee addi adid garinni kaaliqansa ayiirisanni leelanno insa mule noo addi addi huuro aano uduuni lowo geesha biifano

kowiicho saammunna duunne worroonniti leeltanno mittu suudiha gamba assine baxisannoha uduunne hayshiniro mulicci asse fushshannoho haambuno faayyh yaate konni saamunihu